Mu bintu umuntu akenera kugira ngo akure neza, aronke amagara meza, harimwo amata. Amata afise akamaro kanini cane mu buzima bw'umuntu. Amata anyobwa n'abana, abakuze, n'abisumbuye ndetse n'abari mu zabukuru.

Kuva mumyaka yakera gushika ubu kurima ni igikorwa gikorwa nabantu benshi ,hari ubwoko bwinshi bwimirima, abarimyi bashobora kurima imboga zubwoko bwose ivyamwa nzetse nibindi vyinshi

Mu bitungwa bifise akamaro kanini cane harimwo inka. Inka zifise akamaro kanini kuko zirinjiza amafaranga, ziratanga inyama n'amata bikaba bifise akamaro keza ku mubiri w'umuntu, ndetse zigatanga n'ifumbire n'urushato.

Haravugwa Ibikoko vyinshi abantu bashobora gutunga bifise akamaro nk'inkoko ,Inka ,Ingurube ,impene ,ifi, ndetse n'ibindi. Inka n'impene bifise hafi akamaro bishaka kumera cokimwe kuko bitanga bimwe, bitanga ,inyama amata, n'ifumbire ndetse n'ibindi,

Kuva na kera na rindi, igitungwa camye gitungwa n’abantu benshi n’inka. Inka ifise akamaro kenshi iratanga amata, iratanga inyama, uretse n’ivyo iratanga ifumbire ishobora gukoreshwa mu murima kugira ngo umwimbu ube mwinshi.

Ubu ibintu vyarateye imbere sico kimwe nka kera. Ubu ushobora kuraba uko ikirere kimeze mwitelefone ngendanwa. Ushobora kuraba nimba haza kugwa imvura canke ntigwe. Nimba haza kwaka izuba canke ntiryake.

Uretseko Ibiti biduha akayaga n'agatutu n'ingirakamaro kubidukikije ninaco gutuma bavuga uranduye kimwe utere bibiri uretse nivyo Ibiti tubikuramwo Ibintu vyinshi hari intebe, impapuro zo kwandikako n'ibindi vyinshi.

Imana iriko irarema isi n’ijuru, kw’isi yarashizeho ibitari bike . Yararemye ibiti, irarema amabuye, irarema ibikoko vy’ ubwoko bwose , ivyo mu mazi, ibitambuka kw’isi ndetse n’ Ibiguruka. Yararemye inyoni z’amabara yose ; izera, izitukura, iz’ubururu ndetse n’izindi.

Imirima yose yaba iyimerera hasi canke ku giti, irafise udukoko tuyonona. Abahinga baragize ubushakashatsi, barabona ko umuti aruwo gukora umuti wica utwo dukoko.

Mubikoko biba mumazi bishobora nogutungwa n'abantu harimwo ifi. Ifi zirubwoko bwinshi turasangamo imikeke; turasangamo indagara ndetse n'ubundi bwoko bwamafi.

Twese turaziko kugirango umuntu ashobore kubaho nuko afungura minsi yose. Kandi gufungura minsi yose siko kugira amagara meza. Kugira ngo umuntu agire amagara meza, bisaba afungure imfungurwa zifise akamaro.

Nkuko bizwi imirima imera ubwoko bwinshi butandukanye. Hari imiririma imerera ku biti nk'amavoka, imyembe n'ibindi vyinshi, hari imirima imerera hasi, gusa musi y'imizi.

Mwari muziko ivyatsi vyose tubona atari vyose vyo kurandura ngo tubite hariho ivyatsi bifise akamaro abantu banwa nk'imiti kera niho abantu banwa imiti y'ikurundi gusa, kandi imyinshi yaba igizwe nivyatsi.

Mwoba muzi ikiribwa kiribwa muburyo bwinshi kandi hose gifise akamaro? ico naco sikindi n'igitoke. Igitoke ushobora kukirya uko kimeze mumazi canke, ukacotsa, canke ukakirindira kikaba umuhwi.

Mwari muzi ko imfungurwa canke imirima vyose biterwa kumwe? Ego biterwa kumwe ariko ntibimera cokimwe. Hari ibimerera hasi nk'ishu, itomati. Hari ibimerera munsi yivu nk'ibijumbu ndetse nibindi. Hari nibimerera ku biti.

Kurima no korora biri muri bimwe bibeshejeho abantu benshi kumva mu myaka ya kera ndeste nogushika ubu ufise. Umurima ukawitaho neza ufise amahirwe menshi yokuronka umwibu mwiza.

Indimu n'igiterwa gikaze Kandi gifise akamaro kanini ,uretse kuyifungura gusa, mugihe amazi yananiwe canke yashoboye kugabanya umucafu ,indimu ishobora kuza ikurako ubucafu bwose bwari busigaye mu fungurwa canke nomu vyamwa.

Ingurube nizimwe mubitungwa bitungwa nabantu benshi, ingurube zoroshe gutunga kuko zifise ubwoko bwinshi zimfungurwa zifungura ivyo bigaca vyorohera aborozi bazo.

Mwoba mumaze gufungura igitoki cokeje n'inyama yokeje n'imfugurwa ziryoshe cane kandi zikundwa n'abantu beshi kandi suko igitoki gifungurwa gusa cokeje gishobora gufungurwa kiri mu mazi canke kikarindira kikaba umuhwi.

Nkuko bivurwa umuntu aranduye igiti kimwe asabwa guca atera bibiri, Ibiti byishi ni byiza kubidukikije ndetse no kuri twebwe biduha akayaga keza, agatutu ndetse tubikuramwo nibindi vyishi nk’ntebe, imeza n’ipapuro vyokwandikako

Iyo ibintu bigenze neza abarimyi b'amatomati bararonka umwimbu mwiza, amatomati araja ku isoko bakinjiza amafaranga ndetse agatanga n'akamaro keza k'umubiri w'umuntu.

Mu vyama dufise kwisi harimwo inanasi, inanasi ni icamwa ciza cane ku mubiri wu muntu, gifasha kugaba inyota no guha amazi umubiri gifasha uruhu gusa neza. Detse n'umutima gutera neza.

Imyumbati iri mugifungurwa Abantu bashobora gufungura mu bwoko bwinshi. Imyumbati ushobora kuyifungura utayitetse, ushobora kuyifungura uyitetse mumazi, Kandi imyumbati ifise akamaro mumubiri w'umuntu utanga inguvu.

Harya ngo imvura ibikora vyose. Imvura ifasha imurima kumera kandi ikanayonona. Imvura yonona imirima mu gihe ije n'inguvu nyinshi, ifise umuyaga mwinshi niho ica yonona imirima nk'imisigati ,ibigori. Kuko biba bihagaze atanguvu bifise.

Mu mfungugwa dufise dushobora gufungura mu bwoko bwinshi, turafisemwo ikaranga. Ikaranga ushobora kuzifungura uko ziri, ushobora kuzisya ukazishira mu mfungurwa nk'isosi, imboga ndetse n'ibindi.

Ibigori bifise akamaro keza mubuzima bwa misi yose. Umuntu ashobora kubifungura abicishije mubugari, abicishije mubigori vyokeje ndetse nibitetse mumazi. Bifise akamaro keza mubuzima bwumuntu kuko bitanga inguvu, bigabanya inzara iyumuntu ashonje.

Kworora nigikorwa kitoroshe cane, akarore kugira ngo umworozi w'inka aronke umwimbu mwiza, aho ndavuga inyama nziza, amata menshi kandi meza nuko aba yitayeho inka ziwe, azitaho mukuzigaburira, mukuziha amazi akwiye, ndetse nomukuzisukurira muburaro bwazo.

Nkuko abantu bafatwa n'ingwara zimwe zimwe bakaba bafise abaganga babo nico kimwe nk'ibikoko. Ibikoko birarwara indwara zitandukanye zivuye ku mvu zimwe zimwe, gusa iciza nuko hariho abaganga bavyo.

Nkuko hari abaganga b'abantu , Ibintu vyatarateye imbere ubu hasigaye hariho abaganga b'ibikoko, aba baganga b'ibikoko baraba ibikoko Ico birwaye ,ico bikeneye mubuhimba mbese bagatora n'imiti y'inrwara yavyo.

Kw'isi hari ibikoko vy'ubwoko bwinshi. Ibiguruka ibiba mu mazi. Ivy'abantu bashobora gutunga, ivy'abantu badashobora gutunga, harimwo ivyo biri mw'ishamba. Hari ububiko bwinshi bwinyoni, bwinkende turasangamwo ingunge ndetse nubundi bwoko bwinshi abantu tutamenya vyoroshe.

Kwisi dufise ubwoko bwinshi bwibikoko haribikoko bisanzwe, ibikoko abantu bashobora gutunga, nibikoko vyomwishamba. akarorero turafise inyoni zubwoko bwinshi, turafise inyoni, turafise inuma turafise inyoni zituvyura mugatondo, turafise ninyoni bahanura kutegera.

Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Uwo numugani twaciriwe nabasokuru. Uwo mugani usigurako iyo umuntu ataza arasohoka ngo atembere canke ngo abaze, ntamenya ibigezweho. Nihamwe azoca yisanga yasigaye inyuma mu bwenge yasizwe.